Kana techinge tabatwa ngedenda tinokurudzirwe kurumbiswe kuchibhedhleya tondoona anamukoti nemadhokdheya tobairwa maringe ngedenda redu.

Tinokurudzirwawo kurumbiswe kuzvibhedleya kana tichinge tabatwa ngentenda tonotariswa ngemadhogodheya naana mukoti kuti denda ririranesa vanotibatsirawo seyi

Kana muntu achinga arwara unokurudzirwa kurumbiswa kuzvibhadhleya ondoonekwa ngaanamukoti nemadhokodheya kuti idenda riri ranesa uye denda rakhona rinorapwa sei.

Kana munhu achinge arwara unokurudzirwa kurumbiswa kuchibhadhleya ondoonekwa ngana mukoti nemadhokodheya kuti idenda riri ranesa uye denda rakhona rinorapwa sei.

Tinokurudzirwawo kuenda kumaungano kunonga kweidzidziswa ngezvemadenda anesa uye kuti anodziirirwa sei tinokurudzirwa kuti tiendeyo tindofundawo ngeamweni tibatsire kudziirira matenda.

Tinofanira kundokurudziranda kuenda kundosangana kwatinobayiwa kuti tidzivirire matenda akawanda apararira ngenyika yinoyi.

Sevabereki tinokurudzirwawo kuenda kuzvibhedhlera kundoonekwa kuti tine matenda anotinesa ere tigare takachengetedza utano kana kuendesa vana vedu kuti vandooningirwawo nezvezvimatenda zvinonesa, zvanesa munyika ineyi.

Tinokurudzirwawo kupfeka nhumbi dzinochengetedza kuti tisabatira zvirwere, kuvhara miro dzedu nemiromo nemarenje, mwiri weshe kuitira kuti tisabatwe ngezvirwere zvimweni zviyani.

Tinokurudzirwa kuendao kumaungano kuyani kunenge kuinana chiremba ana makoti eibaira anthu majekiseni ekuti vasabatwe nezvirwere tinokurudzirwa kunga tiriyo kuitira kuti tisazobatwao ngezvirwere zvonazvo.

Tinokurudzirwawo sevabereki kuti tiende kumaungano kumazungano kunenge kweibhuyiwa ngezvematenda ngezvemitombo tiende tindoodzidziswa tindoofunda ngezvazvo zvirozvo

Tinofanira kuenda kumaungano ayani anenge eitaura ngezvekuti vanhu varikubairwa ngenyaya yedenda rakati . Tinofanira kuendawo kunobairirwa kudzivirira matenda awawo kuti asazotibata nekutinetsa munzvimbo yedu .

Tinokurudzirwawo kuende kumaungano kumasungano kunenge kwakaunganawo vamweni kweidzidziswa ngezvematenda arikutenderera munyika kuitawo kuti tizive tive neruzivo rwekuti kunodawo mutombo wakadini.

Tinokurudzirwao sevabereki neavana kuti tichengetedze tinge takagara mwakachena musina tsvina nekuti tsvina inokonzeresao madenda akawanda anonesa kudzivirira.

Tinokurudzirwa kupfeka nhumbi dzinovharidzira mitezo yeshe yepamuwiri kunyanya paya patinenge tichienda nzvimbo dzine tsvina kuitira kuti tisabatira mitenda.

Vanamakoti neamweni anobvumidzwa uye vanotenderwa kuti vange vakapfeka nhumbi dzinodzivirira kubata matenda kunyanya munguva yekutekeshera kwematenda iyi.

Tinokurudzirwa kuenda kumaungano kwatinono dzidziswa kwatinobhuyirwa ngezvematenda nezveutano kuti todzivirira sei matenda anenge eyinetsa kunzvimbo yedu.

Tinokurudzirwa kuenda kumaungano anobhuiwa ngezveutano kana kuti matenda kuti tiziye kuti munzvimbo yedu idenda riri ranesa uye rinokwanisa kudzivirirwa sei denda rakona .

Tinokurudzirwawo kuti tinge teishandisa zviro zvakachena kuti tidzivirire kubatwa ngemadenda akawanda, kusanganisira mvura yekumwa, timwe mvura yakachena.

Tinokurudzirwawo kuenda kumaungano anenge aitaurwa ngezvematenda nezveutano kuti ndinonzwa matenda ari anetsa munzvimbo yedu uye matenda akona anorapwa seii.

Kana munhu echinge arwara unokurudzirwa kumurumbisa kuchibhehleya wondoningirwa ndiana mukoti nemadhokodheya kuti idenda riri ranesa uye denda rakona rinorapwa sei?

Tinokurudzirwawo kuenda kumaungano anobhuiwa ngezvematenda nezveutano toobhuirwa kuti idenda riri ririkunesa uye denda rakona rinodziirirwa sei.

Tinokurudzirwawo kuti kana tichinge takuwara tirumbiswe kuchibhedhlera tindoringirwa nganamukoti ngemadhogodheya kuti denda riri ranesa uye denda rakhona rinorapwa sei.

Tinokurudzirwawo kuita zviro zvinodzivirira matenda ,zvakangai ngekugezva maoko kana tamboenda kuzvimbuzi uyezve kuryawo chikafu chakachena.

Tinokurudzirwawo kurya chikafu chakachena kuti tisabatwa ngematenda uyezve kuti tigeze maoko tisati tarya nekugeze maoko tabva kuzvimbuzi.

Tinofanira kukurudzira vana vedu kuti vaende kumaungano anenge aine amweni, vondodzidziswaa ngezvematendaa anesaa munzvimbo yedu kuti vazive kuti vanodziirirwaa sei matenda awawo.

Tinokurudzirawo vabereki kumamishayo munzvimbo dzedu kuti vachere mvura yakachena pamigodhi, mvura ineutano, mvura isingwarwarisi kuti tidzivirire zvirwere zvinouya ngemvura.

Tinokurudzirwawo kuti sevabereki time mvura yakachena tishandise mvura yakachena yemimigodhi time mvura yakachena tidzivirire zvirwere zvinokonzerwa nemvura .

Tinokurudzirawo vabereki vedu kuti panodaidzirwa anhu kuungano vaende vondodzidziswawo zvinenge zveitaurwa kona ukoko kuti vazokwanisa kuzwa zvirikuitika maenderano nenyika

Tinokurudzirwa wo kuekuendesa vana vedu vanenge vachangobva mukusvarwa kuti vando bayirwa majekiseni kuti vadzivirire matenda akawanda anoitika mwana achiri mudodori akure aka ngwara angwara ane utano.

Tinokurudzirwawo sevabereki kunge teibhadharira vana vedu mare dzemurapwa uyezve kurumbisa vana kuzvibhedhleya kana vachinge vabatwa ngematenda kuti vandorapwa.

Zvakanakavo kuungana pamusangano nemajenya makuru meitauravo nana mutape. Zvingange zveikonzeresa zvirwere, matenda nezvimweni zvakakosha kunge zveiziikanwa munzvimbo.

Vana vadori dori vaya vanoshayavo vaya vaya, vanofanira kuitawo veipuwa chikafu chekuti varye nekuti zvizhinji vanenge vasina uye vanenge vakarasikirwa ngevabereki vavo kudhara.

Vakuru vezvirongwa zvehweutano anode kurodzera kuti tichinge tichimwa mvura yakachena kuitira kuti vana vedu vasabatwa ngematenda akawanda wanda anokonzerwa nemvura.

Kana munhu achinge arwara tino kurudzirwawo kushandisa mitombo ye chinyakare yakadai neku kwatisa mashizha e muti ne midzi dzayo tomwa nekuti dzino rapawo matenda aka wanda.

Kana techinge tarwara kana kubatwa ngedenda tinokurudzirwa kurumbiswe kuchibhehleya tindoonekwa kuti idenda rei ranesa uye tinokwanisa kurirapa sei denda rakona.

Kana tichinge tarwara tabatwa ngedenda tinokurudzirwa kuendeswa kuzvibhehlera tindoonekwa ndiana mukoti nemadhokodheya kuti idenda ripi ranesa uye ringarapwa sei.

Tinokurudzirwawo kuende kumaungano, kwatinodzidziswa ngezvezvirwere zvepfungwa. Kana tichinge tatambudzika ngezvemupfungwa zviyani, tichindobatsirwawo ngeamweni tichiudzwavo zvekuita.

Tinokurudzirawo vana vadodori kuti vaende kuzvibhedhlera kana vachinge vazwa misoro kana chinyi kurwadza voendeswa kuzvibhedhlera kunana mumoti kotarisa chinyi charwadza.

Kana muntu achinge arwara anokurudzirwa kurumbiswa kuchibhedhlera ondoonekwa nana mukoti nemadhokodheya kuti idenda riri ranesa uye denda rakona rinorapwa sei kana kudzivirirwa sei.

Kana munhu achinge arwara unokurudzirwawo kurumbiswa kuchibhedhlera ondoningirwa ngana mukoti ngemadhokodheya kuti idenda riri ranesa uye denda rakona rinokwanisa kurapwa sei.

Kana muntu achinge arwara tinokurudzirwawo kumurumbisa kuchibhedhlera ondoningirwa ndiana mukoti nemadhokotera voongorora kuti idenda riri ramunesa uye rinorapwa sei.

Kana tichinge tabatwa ngedenda tinokurudzirwa kurumbiswa kuzvibhedhlera tindoonekwa ngana mukoti nemadhokodheya kuti idenda rudzii ratibata.

Kana tichinge tarwara tinokurudzirwawo kuti tiende kuzvibhehlera kundoningirwawo ndaana mukoti nemadhotera otibhiira kuti denda ririi ranesa uye denda rakona rinorapwa sei

Kana tichinge tarwara tinokurudzirwa kuende kuchibhedhlera tindoonekwa ngana mukoti nemadhokodheya kuti idenda riri ratibata uye kuti denda rachona einorapwa sei.

Tinokurudzirwao kurumba kuzvibhedhlera kana tichinge tarwara tazwa kurwadziwa uye tabatwa ngedenda kuti tinoonekwa ngemadhokodheya nanamukoti tobhiirwa kuti denda iri ngeriri.

Tinokuredzirwa kuti kana tichinge tabatwa ngedenda tirumbiswe kuzvibhadhleya kundoonekwa ngemadhokodheya nanamukoti votibhuiira kuti mutombo unodiwa padenda iri ngewakati.

Tindofanira kudzidzisa vana vedu, kufundisa vana vedu , kuyitirawo kuti, vadzoshandawo kuzvibhadleya zvirinani, variwo madhokodheya nanamakoti, veyirapawo vamweni.

Tinokurudzira kuti anambuya edu, anamai edu, anababa edu anasekuru vaende kuzvibhedhleya kundoonekwa nemadhokodheya veiningirwawo kuti zvichakanaka ere mishana nemirenje.

Tinofanira kukurudzirawo anamai kuti vakwanise kuenda kunaanamukoti kana mwana unenge ari mundani ooda kubuda kuitire kuti vana ava vabairwe kudzivirira zvirwere zvakawanda wanda. Ngatidzivirire.

Kana muntu achinge arwara unokurudzirwa kurumbiswa kuchibhedhlera undoonekwa nana mukoti kuti idenda riri ranesa uye denda rakona rinodziirirwa sei kana kurapwa sei.

Kana muntu achinge arwara anofana kukurudzirwa kuenda kizvibhehlera vondoningirwa ngana mukoti ngemadokodheya kuti idenda rei ranesa uye denda rakona rinorapwa sei?

Tinofanira kuti kana tichinge tabatwa ngedenda tarwara tarwadziwa, torumbe kuzvibhadhleya kundoonekwa ngemadhokodheya ngaana mukoti kuti tionekwe kuti denda ratibata ngeriri.

Tinofanira kukurudzira vana vedu kuti vaende kuzvikora vandodziswawo kuita kuti ramangwana rawo rikure rakajeka uyezve votsvaka mabasa vasazoneseka.

Tinokurudzirwawo kuenda kunenge kwakaungana amweni tindobhiirwa kundodzidziswa ngezve matenda anesa munzvimbo dzedu uyezve kuti tomadzivirira sei.

Tinokurudzirawo kuenda kuzvibhadhleya kana tichinge tazwa marwadzo kana kubatwa ngedenda tindoonekwawo ngemadhokodheya nana mukoti votibhuira mitombo yekushandisa kuti tipore.

Tinotasirirwa kuti kana tichinge tarwara tiende kuzvibhadhleya tondoonekwa nanamukoti. Voningirawo kuti ropa redu ringange rasangana ngechiini, votaura kuti iri ndiro denda ratinaro.

Tinokurudzirwawo kuenda kumaungano ayani anenge aina anaMutape toendawo kundodzidziswawo ngezvezvirwere zvanesa matenda anesa munyika mwedu uye nemuntaraunda mwedu.

Tinokurudzirwawo kuyendese vana vedu kuzvikora wandodzidziswawo, ngezvezvimuchini zvechimanje manje zvinoshandiswawo pakurapa, uyezve zvinoshandiswa pakudzivirira matenda ngekuwongorora zvematenda.

Tinokurudzirwawo kuenda kuungano kumisangano kunodzidziswa ngezveutano kuti toofundiswa ngezvematenda anesa munyika uye munzvimbo teibhiirwa kuti anodzivirirwa sei.

Tinofanira kukurudzirana kuti tidzidze michini dzechimanje-manje michini dzinoshandiswa zvinezvi, kuitira kuti totsvake mabasa, tinge teidzikona kudzishandisa michini idzi, tisazoneseka.

Tinokurudzirwawo kuti tidzidze nesimba kuitira kuti pamberi apa tizokwanisawo kuita zviro zviyani zvakawanda zvekutarisa mvura kuti yakachena here tiri mudzimba dzinotarisirwa zviro.

Zvakandokoshawo kuti vana vedu vaende veingopinda pindawo mune dzimwe mphatso dziri pachikora veindoona onawo kuti zvinoshanda zvakangei zveishanda sei.

Tinokurudzirwa kuenda kumaungano anenge aine anhu akawanda veibhuirwa nezve madenda anesa uye kuti denda rakona rinodziirirwa sei.

Tinokurudzirwawo kuenda kumaungano anodzidziswa ngezveutano, ngezvematenda kuti toofundiswawo kuti todzivirira sei matenda anesa kana kuti anorapwa sei.

Tinokurudzirwawo kuita zveutsanana kuti tirambe tiine hutano hwakanaka. Tisingarwari rwari ,tisingabatwi ngematenda akawanda .Tikaita zveutsvina tinobatwe ngematenda.

Tinokurudzirwa kunge techienda kuzvirongwa zvonazvo zvinosanganisira ngezveutano teizwawo kuti matenda arikunesa munyika medu kana kuti munzvimbo mwedu panguwa dzinedzi ngeari uye zvinokwanisa kunge zveitirapa mitombo inoshandiswa ngeiri.

Kana munhu achinge arwara unokurudzirwa kurumbiswa kuchibhedhlera, ondoonekwa naanamukoti nemadhagodheya kuti idenda riri ranesa uye rinorapwa sei denda rakona.

Kana munhu achinge arwara ,unokurudzirwawo kurumbiswa kuzvibhadhleya, ondoningirwa kuti idenda riri ranesa, uye denda rakona rinorapwa sei, uye ringange richikwanisa kudzivirirwa sei.

Kana munhu achinge arwara anokurudzirwa kurumbiswa kuzvibhedhlera ondoonekwawo nanamukoti nemadhokodheya kuti ringave riridenda riri ranesa uye rinorapwa sei denda rakona.

Kana muntu achinge arwara unokurudzirwa kurumbiswa kuchibhahleya ondoningirwa ngana mukoti ngemadhokodheya kuti idenda riri ranesa uye rinorapwa sei.

Kana munhu echinge arwara kana kuti abatwa ngedenda, tino kurudzirwa kuti timurumbise kuchibhadhleya, ondoo onekwa ngaana mukoti nemadhokodheya kuti idenda riri ranesa.

Kana tichinge tarwara tinokurudzirwawo kurumbiswe kuzvibhadhleya tindoonekwa nana mukoti nemadhokodheya kuti idenda riri ranesa uye vanotibatsira sei.

Kana munhu achinge arwara anokurudzirwa kurumbiswa kuchibhehleya kundoonekwa nanamukoti nemadhokodheya kuti idenda riri ranesa uye denda rakona rinorapwa sei.

Kana muntu achinge arwara unokurudzirwa kurumbiswa kuzvibhadhleya. Andoonekwa ndiana mukoti ngemadhogodheya kuti idenda riri ranesa, uye denda rakona rinorapwa sei.

Kana munhu achinge arwara ngedenda zvakanyanya, unofana kurumbiswa kuzvipatara ondobetserwa, oonekwa kuti denda rake ngeriri uye rinoda mitombo yakadini kuti ripere.

Kana tichinge tabatwa ngedenda tinokurudzirwa kurumbiswa kuzvibhadhleya. Tindoonekwa ngaana mukoti ngemadhogodheya kuti denda riri ranesa, uye kuti denda rakona rinorapwa sei.

Kana mundu achinge arwara zvuri siriyasi abatwa ngedenda rinotyisa unokuridzirwa kutakurwa ngemotokari ngemovha movha dzekuzvipatara dzinorumbisa munhu kune chimweni chipatara kuti onotariswa.

Tinokurudzirwawo kuenda kurumbiswa kuzvibhedhlera kana tichinge tabatwa ngematenda akasiyana siyana tindotariswa ngemadhokodheya uye nana mukoti kuti denda ratibata nderiri.

Kana tichinge tarwara tino kurudzirwawo kushandisa motokari dze kuchi patara dzinoti rumbisa teindo batsirwa tirimo kuitira kuti zvisa nyanya kurwadza tei rumbiswe ku chibhadhleya.

Tinokurudzirwewo kuendesa ana mbuya, ana mhamha ngaana baba kuzvibhahleya kuti vandootariswa kuti ringave riri denda riri ranetsa.

Tinokurudzirwa kuti kana tichinge tarwara tabatwa ngedenda kunyangwe rinyari denda ripi tinokurudzirwa kuzwi tiende kuzvibhahleya toona ana mukoti votitaurira zvekuita tasvikeyo .

Vana vadoodori veingobva kuzvarwa vanokurudzira kuti vaende kunobairwa kudzivirira humatenda hwatekeshera ngenyika yeshe uhwu vanofanira kuenda kunobairirwa nanamukoti kuzvibhedhlera.

Kana munhu achinge arwara unokurudzirwa kondoningirwa ngemadhokodheya ngana mukoti, omubhuira mitombo yekondotenga oenda kuzvitoro zvakhona, kotenga mitombo yabhuiwa iyoyo.

Kana tichinge tarwara tinokurudzirwawo kurumbiswa kuzvibhelera tonoongoroorwa ndiana mukoti nemadhokodheya kuti idenda riri ranesa uye rinorapwa sei denda rakona .

Kana muntu echinge arwara unokurudzirwa kuchibhedhera ondoonekwa ndianamukoti nemadhogodheya vomubhiira kuti idenda riri ranetsa, uye rinorapwa sei.

Kana munhu achinge arwara unokurudzirwa kuenda kuzvibadhleya ondoningirwa nganamukoti ngemadhokodheya kuti idenda riri ranesa uye denda rakona rinokwanisa kurapwa sei.

Kana munhu achinge arwara unokurudzirwa kurumbiswa kuchibhadhlera undoonekwa nana mukoti nemadhogodheya kuti idenda riri ranesa uye denda rakona rinorapwa sei.

Kana munhu achinge arwara tinokurudzirwa kuti timurumbise kuzvibhadhleya ondonelwa nemadhogodheya nana mukoti obatsirwa maringe ngedenda raainaro.

Kana munhu achinge arwara tino kurudzirwa kumu rumbisa kuchi bhadhleya ondo ningirwa ne madhokodheya ngana mukoti kuti idenda riri ranesa uye rinorapwa sei.

Kana muntu achinge arwara unokurudzirwa kumhanye kuchibhedhleya ondoningirwa nganamukoti nemadhokodheya kuti idenda riri ranesa uye rinodzivirirwa sei denda rakona.

Kana munhu achinge arwara, tinokurudzirwawo kumurumbisa kuchibhahleya ondoringirwa naana mukoti nemadhogodheya kuti idenda riri ranesa uye denda rakona rinorapwa sei.

Tinofanira kuryawo chikafu chineutano, chinoite kuti tisabatwa ngemadenda. Tomira zvekuputa, ngekumwa doro ngekuti zvinoita kuti tibatwe nemadenda akawanda.

Tinokurudzirwawo kundoonekwa kuzvipatara tindoonekwa ndianaamukoti nemadhokodheya kuti hapana here denda ranetsa rinenge ririmo mumuviri

Tinokurudzirwawo kuti kana tichinge tazwa marwadzo kana kuona zvimweni zviro pamoyo wedu, tirumbe kuzvibhadhleya kundoningirwa naana mukoti nemadhokodheya.

Tinotarisirwa kuti kana muntu achinge arwara aendeswe kuzvibhadhleya kundotariswa. Kuti dendarake iri ngeriri ngemadhogodheya nana mukoti vomupa mitombo inoendera ngedenda rake.

Tinokurudzirwa kuenda kuzvibhehleya kana tichinge tasangana ngematenda anosanganisira epaganda anosanganisira kutsva ngezuwa. Tinoenda kuzvibhehleya tonoona ana makoti. Anotipa mishonga inorapa zvimatenda zvona izvozvo

Vabereki tinokurudzirawo kuti tiende wo kumaungano anenge eyiita nezveutano tinotariswa kuzvibhedhlera tinotariswa matenda anesa.

Tino kurudzirwa ku endesa ana edu ku zvikora vando dzidziswawo michini dzechi manje manje kuti dzino shanda sei kuitirawo kuti vazo kwanisa kudzi shandisa paku rapa matenda aka wanda.

Kana muntu achinge arwara unokurudzirwawo kurumbiswa kuchibhedhlera onoonekwa ndaana mukoti nemadhokodheya, oonekwa kuti idenda reyi ranetsa uye denda rakona rinorapwa sei.

Tinofanira kudzidziswawo michini dzechimanajemanje kuti dzinoshanda sei uye kudzisawo vana vedu kuti dzinoshanda sei kuitira managwani votsvake mabasa vasazotambudzika vazokona kudzishandisawo.

Kana tichinge tarwara tabatwa ngedenda tinofana kurumbiswa kuchipatara kuchibhadhleya tindoona ana mukoti nemadhokodheya otibhuira kuti idenda rakadini uyezve rinorapwa sei.

Tinokurudzirwawo kuenda kuzvikora tindodzidziswa ngezvezvimuchini zvechimanje-manje kuti zvishanda sei uye kuti tozvishandisa sei pakurapa. Kuitirawo amweni anenge eirwara.

Tinofanire kuti mvura iyani yatinochera muzvitumbu, muzvitumbu iyaiya tinofanira kuikwatisa kuti ichene tibvise tumbwiro mbwiro tunouraya tunenge turimwo mumvuramwo tunokonzeresa matenda.

Kana mukadzi achinge aine mimba kana nhumbu unokurudzirwa kuenda kuchipatara ondoobarireyo einingirwa ngaana mukoti nemadhokodheya kuti abare zvakanaka.

Kana muntu achinge arwara anokurudzirwa kuenda kuzvibhehleya ondooningirwa ndana mukoti ngemadhogodheya kuti idenda riri ranesa uye denda rakhona rinopwa sei

Kana mukadzi aine nhumbu kana mimba unokurudzirwa kuendeswa zvibhahleya ondobarira ikweyo kwanenge einingirwa nganamukoti nemadhoko dheya kuti vaone kuti wabarazvakanaka

Kana mukadzi achinge ane mimba kana nhumbu ode kubara unokurudzirwa kurumbiswa kuzvibhedhlera kunanamukoti kuti abare zvakanaka ikweyo eyiningirwa nanamukoti kuti apana chakashata ere.

Kana mukadzi achinge aine nhumbu kana kuti mimba, tinokurudzirwawo kuti timurumbise kuchibhedhlera kana ode kubara kuti andobarawo zvakanaka einingirwa nganamukoti nanadhogodheya.

Kana pachinge paita muntu varwara vabatwa ngedenda unofana kurumbiswa kuzvibhedhleya ondoningirwa ngemadhogodheya ngana mukoti. Kuti idenda riri ramubata uye rinorapwa sei.

Tinokurudzirwavo kuenda kunoungana amweni veidzidziswa kuti tindo dzidzavo, ngezvematenda anesa munyika medu, uye kuti tomadzivirira sei matenda akona.

Kana muntu achinge arwara anogone kuende kuzvibhedhleya vondoningirwa ndanamukoti ngemadhokodheya kuti idenda riri ranesa uye rinorapwa sei denda rakona

Kana munhu achinge arwara unokurudzirwawo kuendeswawo kuchibhedhelera, ondoningirwa ndiana mukoti kemadhogodheya kuti idenda riri ranesa, uye denda rakhona rinorapwa sei.

Tinokurudzirwa kuendesa ana edu kuzvikora, vandodzidziswa michini yechimanje-manje kuti inoshanda sei, uye vazokwanisa kuishandisa, kurapa matenda anesa echimanje-manje.

Tinokurudzirwawo kuendesa ana edu kuzvikora, andoodzidziswawo uye vadzidze ngeamweni, vadzidziswewo michini dzechimanje-manje, idzi dzichangobva kubuda, kuti uye dzinoshanda sei, kuti azokwanisa kudzishandidawo.

Tinokurudzirwawo kuendesa ana edu kuzvikora kuti andodzidziswa kushandisa michini yechimanje manje kuti inoshanda sei uye vazokwanisa kuishandisa pakurapa matenda anetsa.

Tinokurudzirwa kuendesa ana edu kuzvikora vandoodzidziswawo ngezve muchini yechimanje manje kuti inoshandiswa sei uye vazokona kuishandisa pakurapa matenda anesa .

Tinokurudzirwa kuendesa ana edu kuzvikora tibhadhare mare dzezvikora. Vandodzidziswawo kushandisa michini dzechimanje-manje kuti vakwanise kuzodzishandisawo pakurapa matenda.

Tinokurudzirwawo kuendese ana edu kuzvikora vando dzidzoswa kushandisa michini yechimanje manje kuti vazokwanisawo kuishandisa pakurape matenda anesa uye kukwanisa rarama zvakanaka.

Kana tichinge tarwara tinokurudzirwawo kuenda kuzvibhedhlera kundoonekwa nana mukoti nemadhokodheya kuti vaone kuti idenda riri Kunessa nedenda rakona rakasiyawo.

Tinokurudzirwawo kuyendesa ana edu kuzvikora, vandodzidziswawo nezvemichini yechimanje manje, kuti inoshanda seyi, kuti ramangwana ravo rikure rakajeka, uye vazokwanisa kuyishandisa kurapa matenda.

Tinokurudzirwa kuendesa vana vedu kuzvikora vandoofundiswawo muchini dzechimanje manje kuti dzinoshanda sei todzishandisa sei pakurapa matenda akawanda.

Tinokurudzirwawo kuendesa ana edu kuzvikora vandoodzidziswa, huye vakure neamwen. Vadzidziswewo kushandisa michini mitsva ichangobuda iyi. Uye kuti inoshandiswa sei, vazokwanisa kuishandisawo.

Tinofanira kuendesa ana edu kuzvikora vandoodzidziswawo maringe ngemichini mitsva minyowani iyi yauya dzechimanje manje kuti dzinoshanda sei.

Tinokurudzirwawo kuti tiendese ana kuzvikora vando dzidziswa ndezve zvimichini zvemanje manje kuti zvinoshanda sei uye zvinoshandiswa sei pakurapa matenda.

Tinofanira kuendesawo vana vedu kuzvikora vandodzidziswawo mashandiro emichini dzechimanje-manje kuti ramangwani ravo rikure rakajeka votsvake mushando vasazoneseka vakone kudzishandisa michinidzo.

Tinokurudzirawo vana vedu kuti vaendeswe kuzvikora vandodzidziswa ngezvezvimichini zvechimanje-manje zvinoshandiswa kurapa, uyezve zvinoshandiswa pakuona matenda.

Tinokurudzirwa kushandisa mapanga akachena mapanga asina zvimbwira-mbwira zvinorwadzisa mundani pakucheka nyama pakucheka chikafu tinokurudzirwa kushandisa zviro zvakachena.

Ngatikurudziranei kuti vana vedu vadzidziswe kushandisa michiniyo yechimanje-manje michini inoshandiswa ngaana chiremba kuti mangwani vazokwanisawo kuishandisa vana vedu vazokwanisawo kuita madhogodheya.

Tino kuridzirwawo kupfeka ndumbi dzakanaka dzinovhara kweshe kweshe Kutira kuti tisabatwe ngematenda ayani anobatidzirwanwa bati dzirwana tinge taka chengetedzeka.

Tinofanira kudzidzisa vana vedu michini dzinoshaswa dzechimanje-manje, kuti vazvishandise pakuzoonavo zvimhuka zvidodori zvisinga kwanisi kuonekwa ngemaziso. Asi zvinoshandisirwa michini yakangodaro kuti zvikwanise kuonekwa.

Tinokurudzirwawo kuendesa vana vedu kuzvikora kuti vondodzidziswawo ngezvemichini dzechimanje manje dzinoshandiswawo pakurapa kuitirawo kuti mangwani vazokwanisawo kurapa amweni.

Tinokurudzirwawo kuendesa vana vedu kuzvibhadhlera vandodzidziswawo kushandisa zvimichini zvinoshandiswa zvechimanje manje pakuongorora matenda uye pakurapa matenda.

Tinofanira kuziva zviro zvakawanda wanda zvinoshandiswa pakucheka antu, kuitira kuti vana vedu vakura vamadhokodheya vazokwanisa kuzvishandisawo zviro zvonazvo.

Tinokurudzirwawo kuendesa kurumbisa ana kuzvikora vandofundiswa ngezvezvimichini zvoshandiswa zvechimanje-manje kuti zvinoshandiswa sei uye zvinoshandiswa sei pakurapa kana pakuona denda.

Tinokurudzirwawo kuti isusu sevabereki tiendese vana kuzvikoro vando dzidziswa kushandisa zvimichini zvechimanjemanje uyezve vazokwanise kuzvishandisa .

Tindofanira kuendesa vana vedu kuzvikora kuitira kuti vandodzidziswa michini yechi manje manje dzinodai kuuya idzi vazoshandawo mabsa anemari dzakawanda

Tinokurudzirwawo kunge teikwanise kudzidziswa ngezvezviro zvechimanje manje zvinoshandiswa pakurapa matenda uye pakuvhiya antu veiongorora zvemukati veirapahe zvemukati.

Tinokurudzirawo vabereki kuti vaende vaendese vana vavo kuzvikora vandofundiswa ngezvezvimichini zvinoshandiswa ngezvechimanje manje zvinoshandiswa pakurapa matenda uye pakuona matenda.

Tinokurudzirwa kuendesawo vana vedu kuzvikora ,vaende kundoodzidziswawo, kunofundiswawo nezvezvimichini dzechimanje-manje, zvinoshandiswa pakuongorora matenda, uye pakurapa matenda, anenga anesa munzvimbo .

Mishini yokuningira zvinokonzeresa matenda, kuningira zviro zvodoo dori zvisingaoneki ngemadziso, ndoo mishini yakadsi neiri papikicha apo zvainofanirwa kunge ichiita tinofana kunge tinayo woo munyika yedu.

Kana munhu achinge arwara abatwa ngedenda unokurudzirwa kurumbiswa kuchibhedhlera ondobhuirwa kuzi unofana kutenga mitombo iri, apedza oenda kuchitoro kotenga mutombo wakhona.

Kana munhu achinge arwara unokurudzirwa kurumbiswe kuchibhahleya ondoningirwa ngaana mukoti ngemadhogodheya kuti idenda riri ranesa uye denda rakona rinokwanise kurapwa sei.

Kana muntu achinge arwara unokurudzirwa kuenda kuchibhadhleya kundoningirwa ndiana mukoti nemadhogodheya. Kuti idenda rii ranesa uye denda racho rinorapwa sei.

Kana muntu achinge arwara anokurudzirwe kuende kuchibhadhleya mwondoningirwa ndiana mukoti nemadhokodheya kuti idenda riri ranesa uye denda rakhona rinorapwa sei.

Kana munhu achinhe arwara unokurudzirwa kuende kuchibhadhleya ondoningirwa kuzi idenda riri ranesa ngana mukoti nemadhokodheya vapedza vomupa mutombo unoenderana nedenda rake.

Kana munhu achinge arwara anokurudzirwawo kurumbiswa kuchibhahleya ondoonekwa nanamukoti nemadhokodheya kuti idenda riri ranesa uye rinorapwa sei denda rakona.

Kana munhu achinge arwara uno kurudzirwawo kurumbiswa ku zvibhadhleya ondo onekwa nana mukoti nema dhokodheya kuti idenda riri ranesa uye rino rapwa sei denda rakona.

Kana munhu echinge arwara tinokurudzirwa kumurumbisa kuchibhehleya ondonekwa nganamukoti nemadhokodheya vomubhuyira kuti idenda iri ramubata vomubhuyira nemitombo yacho inoshandiswa.

Kana munhu achinge arwara unokurudzirwa kurumbiswa kuchibhedhleya, ondoningirwa ndianamukoti ngemadhokodheya, kuti idenda riri ranesa, apedza opuwe mitombo inoenderana ngedenda rake.

Kana munthu echinge arwara unokurudzirwa kurumbiswa kuchibhedhleya ondoonekwa ndiana mukoti nemadhokodheya kuti idenda riri ranesa uye torirapa sei denda rakona.

Kana muntu achinhe arwara unokirudzirwa kurumbiswa kuzvibhehlera ondoningirwa kuti idenda riri ranesa uye denda rakona rinokwanisa kurapwa sei kana kudzivirirwa sei.

Kana munhu achinge arwara unokurudzirwa kuendeswa kuchibhedhlera ondoningirwa ngana mukoti nanadhogodheya kuti idenda riri ranesa uye denda rakhona rinokwaniswa kurapwa sei kana kudziirirwa sei.

Kana munhu achinge arwara anokurudzirwa kuendesa kuzvibhedhlera wondoningurwa nana mukoti kuzvibhedhlera kuti denda rinenge ranesa uye rinoda mitombo yakadini wopedza wopuwa mutombo yakona.

Kana tichinge tabatwa ngedenda tinofana kurumbiswa kuchibhadhleya, tondoona anamukoti ngemadhokodheya ,tobhuirwa kuti idenda rakangenyi, uyezve rinoda mutombo wakadini kuti tirapwe.

Tinokurudzirwawo kuita utsanana, kwete kuita zveutsvina, ngekuti zvinoita kuti tibatwe ngemadenda zveutsvina, uyezve zveutsanana zvinoita kuti tisaabatwa ngemadenda.

Kana techinge tarwara tinokurudzirwawo kuende kuzvibhehleya tindoonekwa nganamukoti nemadhokodheya otibhuyira mitombo inodiwa uye kuti tinoitenge kuri mitombo yakonayo.

Kana uchinge warwara, unofana kurumbiswe kuchibhadhleya ,undoona anamukoti nemadhokodheya, vokubhuire kuti denda rako ngerakati, uyezve rinoda mutombo wakadai kuti ripere.

Kana tichinge tarwara tinokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera ndoondonekwa nana mukoti nemadhokodheya voti bhiira kuti idenda riri ranesa uye rinoda mutombo wakadii kuti rirapike.

Kana tichinge tarwara tinokurudzirwa kuendeswa kuchibhahleya tinoonekwa nanamukoti nemadhokodheya otibhiira mitombo inodiwa kuti denda redu ratinaro ripere uye kuti rinorapwa seyi.

Kana tichinge tarwara tinokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera tindoonekwa ngaanamukoti naanadhokodheya votibhuira kuti denda riri ranesa uye rinoda mitombo yakadini kuti rirapike.

Kana tichinge tarwara tinokurudzirwa kurumbiswa kuchibhehleya tondoningirwa ngemadhokodheya nanamukoti voti bhuyira kuti denda riri ratinesa ,votibhuyira mitombo yekundotenga.

Kana munhu achinge arwara unokurudzirwa kuenda kuzvibhedhleya kunana mukoti kuti vaone kuti chiinyi chakonzeresa, vokwanisawo kumupawo mitombo inoenderana ngedenda rake.

Kana tichinge tarwara tinokurudzirwa kana tichinge tabatwa ngedenda tinokurudzirwa kurumba kuzvibhedhleya toenda tondopuwa mitombo rinoenderana nedenda redu nemadhokoteya.

Kana tichinge tarwara, tinokurudzirwa kurumba kuzvibhadhleya tinondopuwawo mitombo inoenderana ngematenda edu, ngema dhokodheya uye nana mukoti .

Tinokurudzirawo vabereki kuti vandotariswa zvirwere zvanesa matenda anesa, vondotariswa kuzvibhadhleya vorumbiswa ngemadhokodheya voonekwa vopiwa mitombo inoenderana ngezvimatenda zvavanenge vabatwa nazvo.

Tinokurudzirwawo kurumbe kuzvibhedhleya kana tichinge tazwa marwadzo kana denda kundotariswa ngemadhokodheya naana mukoti otibhuira kuti tinotore mitombo yakadai torapwa.

Kana tichinge tarwara tinotarisirwe kuenda kuzvibhedhlera kuti tinotariswe ngemadhokodheya kuti idenda ripi ratibata uye ringarapwa sei veitipa mitombo inoenderana ngedenda .

Kana tichinge tabatwa ngedenda tinofanire kuende kuzvibhadhleya tondoonawo ana mukoti vanotipawo mitombo dzinoenderana nedenda redu kiitira kuti tirapike uye marwadzo asanyanya.

Kana tichinge tarwara tinokurudzirwawo kurumbe kuchibhadhleya toenda tonoona madhokodheya ndiana mukoti tobhuyirwa mitombo yekotenga.

Kana tichinge tarwara tarwadziwa nepamoyo kana teinge teikosora teibuda besha tinokurudzirwa kuti tiendewo kuzvibhedhlera Kuti tindoonekwawo nana mukoti votitaurirawo mitombo inonga yeishandiswa.

Tinokurudzirwawo kuti kana tichinge tahlamba-tageza zviyani, tidzore mwafuta kuitira kuti tisaite shena paganda, ganda risacheneruka ringewo reitaridzika reipenyerera.

Kana tichinge tarwara, tinokurudzirwe kurumbiswa kuzvibhedhlera, tondotariswa ngaana mukoti tobhuyirwa kuti panode mitombo yakadai tirape denda iri kana kutaurirwa ngemadhogodheya.

Tinokurudzirwawo sevabereki kuti tiendese vana vedu kuzvibhehleya kundotariswa matenda anesa aya ngemadhokodheya nanamukoti tobhuyirwa mitombo yekutenga kuti vapore.

Tinokurudzirwawo kurumba kuzvibhedhlera kana tichinge tazwa marwadzo kana kubatwa ngedenda. Tondonekwawo ngema dhokodheya nana mukoti votibhuyira kuti denda iri ratibata nderakati uye rinorapwa sei.

Kana tichinge tiine zvirwere zvepa mwoyo tino kurudzirwa kurumbiswa kuzvibhedhleya kundo onekwa ngemadhokodheya nana mukoti kuti denda iri ringa dzivirirwa sei uye chiinyi chinofanira kuitwa kuti risa pararira.

Tinokurudzirwawo seabereki kuti tindoendawo kuzvibhedhleya tindoonekwawo nemadhokodheya ngaanamukoti, tobhuyirwa mitombo inodiwa kuti tirapwe kana tichinge taonekwa kuti tine matenda.

Kana tichinge tabatwa nge denda kana marwadzo tinofanira kuende kuzvi bhadhleya tondo onekwa ngana mukoti nge madhokodheya tobhuyirwa kuti mutombo unodiwa kuti tirape denda iri ngewakati.

Tinofanira kuenda kuzvibhedhlera kana tichinge tazwa kurwadza Kwepachifuwa kana kukotsora kubuda besha toenda kopuwa mutombo mitombo inoenderana nedenda redu.

Tinokurudzirwa kuende kuzvibhadhleya kana tabatwa nezvirwre zvekukosora, zvekubude besha, zvepamoyo. Tinokurudzirwa kuenda kuzvibhedhleya, topuwe mishonga, mitombo inorapa zvirwerezvo.

Tinofanira kupa vana vedu vanenge vachangobva mundani mukaka wakanaka mukaka unechikafu cheshe unodziya unoita kuti vakure vaineutano vana ava chinodzivirira zvirwere.

Kana munhu achinge abatwa ngedenda unokurudzirwa kuende kuzvi bhadhleya , aende kuzvibhadhleya oenda kunoona ana makoti opiwa mitombo inorapa mitombo inoita kuti azwe zvirinani mitombo inoita kuti marwadzo ange arinani

Tinokurudzirwa kuende kuzvibhahleya kundopiwa mutombo yakadai kana tichinge teirwara teizwa misoro, mundani kana makumbo mirenje.

Tinokurudzirwawo kurumbe kuzvibhedhleya kana tichinge tabatwa ngedenda kana tichinge tazwa marwadzo tindobatsirwa ndiana mukoti otibhuira kuti denda iri ratibata rinoda mutombo wakadini

Tinokurudzira kuti kana mwana achinge arwara aende kuzvibhedhleya kundoona ana mukoti nemadhokodheya kuti vaningire kuti urikuzwei vaningira vomupawo mushonga unoenderana nedenda rake.

Tinofanira kuenda kuzvibhadhleya toone ana makoti tovataurira zvatinozwa demda ratinaro kuitira kuti vakwanise kutipa mushonga unoenderana nedenda iroro.

Tinokurudzirwawo kuti kana tichinge takuwara tisangotora mitombo tega tiende kunoona ana mukoti nemadhokoteya votibhuyira kuti tora mutombo wakati nekuti ndiwo unorapa zvakati

Kana muntu uchinge wasangana nedenda repaganda unokurudzirwa kuenda kundopuwa mishonga nan mukoti kuzvibhedhlera unokurudzirwa kupuwa mishonga iyoyo nekuti inorapa zvakawanda.

Mimwe mitombo atingaizwisisi ngekuti ngeyechimanje-manje. Atingazii kuti inorapei, inorapa matenda akadini. Tinofanira kuenda kuzvibhedhleya kunozwa mashandire emitombo iyi.

Kana munhu achinge arwara aneseka ngedenda unofanire kuende kuchipatara kuchibhadhleya unoende kuchibhadhleya kundorapwa nekupuwa mutombo dzinokwanise kumubatsira.

Mutombo uyo, mitombo iyi inoshandiswa kuitira vaya vanokosora maningi, vanobude besha uye vanofure madzihwa vanokwanisa kuumwa mutombo uyu vachikwanisa kurapika.

Mitombo iyi inokurudzirwa kuti iimwe maringe uye mabhuirwe atinenge taita wanga ane makoti kuzvibhedhlera kuitira kuti tisakanganisa kuimwe uye kuti tisawanza.

Tinofanira kuendesa vana vedu vaya vachangobva kuzvarwa, kuzvibhadhleya, kuti vandoopuwa mitombo inovabatsira kuti vakure zvakanaka uye vakure, vakasimba, vaine utano, pasina matenda anonesa.

Mitombo yakawanda-wanda hatingaizwisisi kushanda kwayo ngekuti dzawanda mitombo dzachona. Tinofana kuenda kuzvibhadhleya kunotaurirwa kuti dzinoshandei mitombo idzi.

Tinokurudzirwawo sevabereki kurumbiswa kuzvibhadhleya, tichinge tabatwa ngedenda, kuitirawo kuti madhokodheya atiningire, otibhuira kuti denda ratibata ngerei, uye rinorapwa sei.

Kana munhu achinge arwara kana kuti aine mimba kana nhumbu anokurudzirwa kuti aendeswe kuchibhedhleya anobarireyo zvakanaka einingirwawo ndiana mukoti.

Kana vana vachinge varwara ngavarumbiswe kuzvibhadhleya kundotariswa nema dhokodheya ngemamukoti kuti vaonekwe kuti chakonzerese denda chiini vakurumidze vamupa mutombo unorapa denda ronaro.

Tinokurudzirwa kuti panobarwa ana payani, vana pavanobude mundani vaendeswe kuzvibhedhlera vondobaira mitombo yekudzivirira zvirwere zvakasiyana-siyana kuti vakure vaine utano.

Tinokurudzirawo vabereki kuti vaendese vana kwevanonoungana, veitaurirwa veibhuyirwa ngezvemadenda arikunesa uye veidzidzawo ngezviro zvirikunesa muntaraunda.

Kana muntu uchinge warwara unokurudzirwa kurumbiswa kuzvibhedhlera wondoningurwa nana mukoti nemadhogodheya kuti idenda riri ranesa uye rinorapwa sei denda rakona.

Kana munhu uchinge warwara, tinokurudzira kukurumbisa kuchibhadhleya, undoonekwa ngeanamukoti nemadhokodheya kuti idenda riri ranesa, uye rinorapwa sei denda rakhona.

Kana tichinge tarwara, tinokurudzirwawo kurumbiswa kuzvibhadhleya tondoonekwa ngemadhokodheya ngaana mukoti kuti idenda riri ranesa, uye denda rakona rinorapwa sei.

Kana tichinge tarwara tabatwa ngedenda tinokurudzirwa kuti tirumbiswe kuzvibhedhlera kundotariswa nemadhokodheya nana mukoti kuti idenda riri ranesa uye rinorapwa sei.

Tinokurudzirwavo sevabereki korumbiswa kuzvibhedhleya kundoonekwa matenda anesa. Tapedza tombuirwa ngemadhogodheya kuti toenda kotenga mitombo yakadini, uye panzvimbo dzipi.

Tinokurudzirawo vana baba edu nanasekuru kana vachinge varwara vayendeswe kunanamukoti vabatsirwe. Inyangwe irizvirwere, matenda emushana, emirenje, vanokwanisa kubatsirwa nganamukoti nemadhokodheya.

Tinofanira kukurudzirana kudzidzisa vana vedu kuti vazokwanisawo kushanda semadhokodheya vazokwanisawo kucheka - cheka antu veirapa , veirapa zvirwere zvakawanda wanda

Zvakakosha kuenda kunoonawo vana chiremba nevana vedu kuti vaningirwe kuri apana ere chinorwadza kana kuti chakashata pasoropo, madhokoteya anoziyawo zvimweni zvakawanda Wanda zvaanokwanisa kutibatsira ndizvona.

Vabereki vane nhumbu vane vana mundani vanofana kuenda veindotariswa ndianachiremba mazuwa akati wandei kuitira kuti mwana urimundani abudewo arinani akakura.

Tinokurudzirwa kuti kana tichinge tarwara taonekwa nana mukoti nemadhokodheya otibhuira mitombo inoda kutengwa toenda kuzvitoro chaizvo chaizvo zvinotengesa mitombo yakona .

Kana munthu achinge arwara, unoenda kooningirwa, ngaanamukoti nemadhokodheya, omubhuira mitombo yekundootenga, apedza oenda kuchitoro chakhona, oenda kootenga mitombo yabhuiwa.

Kana munhu achinge arwara unokurudzirwa kundoonekwa ndaanamukhoti, ndemadhokodheya kuti idenda riri ranetsa apedza apihwa mitombo yekundotenga, oenda kuchitoro chakhona kundotenga mitombo yabhiiwa.

Kana munhu achinge arwara unokurudzirwa kundoningirwa ngeanamukoti ngemadhokodheya, obhuirwa kuti panoda mutombo wakadai, apedza oenda kuchitoro, kundootenga mitombo yakhona yabhuiwa.

Kana munhu achinge arwara unokurudzirwa kurumbiswa kuchibhahleya ondoonekwa naana mukoti ngemadhogodheya kuti idenda riri ranesa uye rodziirirwa sei denda rakona.

Kana muntu achinge arwara anokurudzirwa kuendeswa kuchibhedhlera ondoningirwa kuti idenda riri Ondotenga mishonga inenge yabhuiwa.

Kana muntu achinge arwara unondoningirwa ngaana mukoti nemadhokodheya vapedza vomubhuira mutombo wekundotenga oenda kuchitoro chakona kotenga mitombo yakona inenge yabhuyiwa.

Kana muntu achinge arwara unoningirwa nganamukoti ngemadhokodheya vapedza vomubhuura mitombo yekutenga voenda kuzvitoro zvakhona kutenga mitombo yaanenge abhiirwa ngemadhokodheya.

Kana tichinge tabatwa ngedenda tinofana kuendeswa kuchibhadhleya kunoningirwa ndiana mukoti ngemadhogodheya, tobhuirwa kuti idenda rakadai tobhuira kwekotenga mitombo yakona.

Kana munhu achinge arwara unofana kuenda kuchibhadhleya wondoona anamukoti nemadhogodheya womubhuira kuti unedenda rakati, wobhuirwa mitombo yekundootenga.

Tinokurudzirwawo kuti kana tichinge tarwara tiende kuzvibhahleya tindoonekwa ngaana mukoti nemadhokodheya uyezve kuti bhiira kuti indau iri yokondotenga mitombo yakona.

Kana tichinge tabatwa ngedenda tinofana kurumbiswa kuzvibhedhleya tobhuirwa mitombo inodikanwa tobhuirwahe kwekuenda kotenga mitombo yakhona kwakanaka.

Kana muntu achinge abatwa ngedenda anofanira kuende koona dhokodheya obhuirwa mitombo yekuendootenga kuzvitoro zvinotengesa mitombo yakhona.

Tinokurudzirwawo kuti kana tichinge tarwara, tabatwa ngedenda, tirumbe kuzvibhedhleya nguva ichipo. Kuitira kuti tindotariswa ngaana mukoti, tionekwe kuti denda ratiinaro rinoda mushonga wakadini?

Kana tichinge tarwara tinokurudzirwawo kurumba kuzvibhehlera tondobatsirwa ngaana mukoti ngemadhokodheya topuwa mitombo inoenderana ngematenda edu.

Tinokurudzirwa kuenda kuchibhadhleaa kana tichinge tabatwa ngemukundo denda rinenge ratibata tinoona anamakoti kana madhogodheya otipe mushonga unoenderana nedenda ririyo.

Tinokuridzirwawo kurumbiswa kuzvibhadhleya kundoorapwa kana kundooningirwawo ngemadhokodheya nanamukoti kuti matenda ari arikunesa uye anodzivirirwa sei kuitira kuti tidvivirire matenda.

Tinokurudzirwawo sevabereki kuti kana tichinge tabhuyirwa mitombo yekutenga tiende kuzvitoro zvinotengeswa mitombo chaiyo chaiyo. Kwete kungotenga peshe peshe ngokuti tinotengeserwa mishonga isingashandi.

Tinokurudzirwa kuenda kundotenga mitombo yakanaka yakagadzirwa zvakanaka muzvitoro zvinotengesa mitombo haikona kutengeserwa mitombo inouraya.

Tinofanirawo kudzidzisa vana vedu kuti vazonoshandawo kunzvimbo dziyani dzinogadzirwa mishonga nzvimbo dzacho dzinogadzirwa mishonga kuitira kuti vamura vazowanawo mabasa ekunzvimbo dzakadaro daro.

Vabereki tinokurudzirwawo kuendesa kurumbisa vana vedu kuzvibhedhleya vondootariswa ngemadhokodheya ndiana mukoti kuti idenda riri ranesa kana paine denda totaurirwa tobhuirwa mitombo yekootenga.

Tinokurudzirwa kuende kunobairisa vana vabairwe majekiseni vanenge vachangobva kuzvarwa kuitira kuti vadzivirire zvirwere zviyani zvinouya mwana achiri mudodori achangobva mundani.

Kana tichinge tabatwa nedenda tinokurudzirwa kuenda kuchibhehleya tondoudzwa mutombo watinofanira kuenda kuwotenga toenda kwaunotengeswa kwakutenga ikweyo.

Tinokurudzirwa kuti kana tichinge tau tau taudzwa tabhuirwa nemadhokodheya kuzvibhadhleya naanamukoti kuti titenge mutombo wakadai tiende, kuzvitoro chaizvo chaizvo, nekuti tinotengeserwa dzisidzo.

Tinokurudzirwa kuenda kumaungano , kunobhuiwa ngezveutano kana kuti madenda kuitira kuti tiziye kuti idenda riri ririkunetsa munzvimbo yedu uye rinodziirirwa sei denda rakhona.

Tinokurudzirwa kuenda kumaungano anotaurwa ngezveutano, ngezvematenda toenda kodzidziswawo kuti todzivirira sei matenda anesa uye anorapwa sei matenda akona.

Tinokurudzirwa kuenda kumaungano anenge eidzidziswa ngezveutano anodzidziswa ngezvematenda anenge einesa munzvimbo yedu. Kuti tizive kuti tomadzivirira sei matenda akona.

Kana munhu achinge arwara tinokurudzirwa kumurumbisa kuchibhadhleya ondoonekwa ngaana mukoti ngemadhokodheya kuti idenda riri ranesa uye denda rakhona rinokwanisa kurapwa sei.

Tinokurudzirwawo kuenda kumaungano tindofundiswa ngezvematenda anenge einesa munyika tione kuti matenda Aya anodzivirirwa sei uye anokwanisa kurapwa sei.

Tinokurudzirwawo kuenda kumaungano anobhuyiwa ngezveutano kana kuti matenda kuti tiziye kuti munzvimbo medu idenda riri riri kunesa, uye denda rakona rinodzivirirwa sei.

Tinokodzerwawo kuenda kumaungano anobhuyiwa ngezveutano neematenda kuti tizive kuti matenda ari anesa munzvimbo yedu uye kuti matenda awawo angarapwa sei kana kudzivirira sei.

Tinokurudzirwa kuenda kumaungano kunodzidziswa ngezveutano ngezvematenda kuti tidzidze kuti matenda ari anetsa munzvimbo yedu uye anodzivirirwa sei kana kurapwa sei.

Tinokurudzirwawo kuenda kumaungani anotaurwawo ngezvematenda kuti tindodzidziswa kuti matenda ari anesa munzvimbo yedu uye kuti matenda akona anokwanisa kurapwa sei.

Tinokurudzirwawo kuenda kumawungano kunotaurwa ngezveutano ngezvematenda kuitira kuti tiziye matenda anesa munzvimbo yedu uye kuti matenda akona anodzivirirwa sei.

Tinokurudzirwawo kuenda kumaungano anobhuyiwa nezveutano nezvematenda kuitirawo kuti tiziye kuti idenda riri ranesa munzvimbo yedu uye denda rakona rinodzivirirwa sei.

Tinokurudzirwa kuyenda kumaungano anobhiiwa ngezveutano ngezvematenda kondodzidziswa kuti matenda ari anesa uye matenda akhona anodziirirwa sei kana kurapwa sei.

Tinokurudzirwa kuenda kumaungano kunenge kwakaungana vamweni. Veibhuirwa veidzidziswa ngezvematenda anesa munzvimbo, uyezve kuti tindodzidziswa kuti matenda akona anorapika sei.

Tinokurudzirwawo kuenda kumaungnao kumusangano ondobhuirwa achindodzidziswa ngezvehutano uyezve zvoita kubeurwa ndezvematwnda aenda nzvimbo dzedu uyezve Anodzivirira sei.

Tinokurudzirwa kuendesa vana vedu kuzvikora kutivaende kunosangana ngevadzidzisi. Vafundevo zviro zvechimanje-manje, kuitira kuti votswake mabasa vasazo tambudzika zvakanyanya.

Abereki tino kurudzirwawo kuenda kuyani kwatinenge teyi daidzwa kuti tindo bairwa tino tariswa matenda anenge eyiti nesa tinokurudzirwa kuti tiende tipuwe mitombo ino enderana nge matenda edu.

Tinokurudzirwawo kuenda kumaungano kumasungano kunenge kuneamweni anamutape madhokodheya tichienda kotaurirwa ngezvematenda aneeinesa munyika uye munharaunda

Tinokurudzirwawo kuenda kuungano kumusangano kunenge kweitaurwa kweibhuiwa ngezvematenda anenge anesa munzvimbo dzedu kuitira kuti tizive kuti anodzivirirwa sei.

Tinokurudzirawo vabereki kuti vaende kumaungano anenge ariyo ayani anodzidzisa nezveutano kuti vaende vanozwa matenda anesa munyika neanesa mundaraunda.

Majenya makuru, machinda makuru, anofanirwawo kuenda kunoungana kumisangano nana mutape veimboreketa, veionesana, veibhuya kuti chiinyi chanesa munyika.

Kana mundu achinge arwara unokuridzirwa kuenda kuzvibhehlera ondoningirwa ndiana mukoti ngema dhokoteya kuti denda riri ranesa uye denda rakona rinorapwa sei.

Tinokurudzirwa kuendesa vana vedu kuzvikora vandodzidza ngava mweni uye kubhadhara mare dzechikora kuti vadzidze kuti ramangwani ravo rikure rakajeka vasazotame mushando.

Tinokurudzirwawo kuendesa ana edu kuzvikora andodzidzawo ngeamweni adzidzewo zvakawanda wanda kuitira wo kuti ramangwana ravo rikurewo raka jeka kana kuti otsvake mishando asaneseka.

Kana muntu kadzi ane ndani yakura aine mwana mundani uno kurudzirwawo kuti ayende ku chibhadhleya iindo ningirwa ningirwa nge madhokoteya kuti zvikacha naka ere mu ndani imomo.

Tinokurudzirwawo kuenda kumaungano anodzidza anodzidzisa ngezveutano kuti tidzidzewo zvakawanda wanda tiziwewo ngezvematenda ari kutenderera munyika uye munharaunda.

Tinokurudzirwa kuti kana tichinge takuwara mushana, mirenje, tiende kumadhogodheya, kuzvibhedhleya vondotarisa kuti panyatsokuwara pacho ngepari veishandisa micheni yechimanje-manje dzinonatse kuratidza zvemukati.

Tinokurudzirawo vana vedu kuti vaende kuzvikora vandodzidziswa zvakawanda wanda kunyangwe zvekushanda kuti vasazoneseka ngemabasa, ngemishando panguwa yekutsvaka mushando.

Zvamunoona ndani kukura kudaro ana makoti Ari kuningira kuti mundani mumbori nei ponapo hee maringe nezvatinoona mune kamwana kadori dori Karimo nechemukati mendanimo ingangoita nhumbu .

Kana muntu echinga arwara unokurudzirwa kurumbiswa kuchibhedhlera, ondoonekwa ngana mukoti nemadhogodheya kuti idenda riri ranesa, uye rorapwa sei denda rakhona.

Kana muntu achinga abatwa ngedenda tinokurudzirwawo kumurumbisa kuzvibhedhleya ondoonekwa nana mukoti nemadhokodheya oningira kuti idenda riri ramubata uye kuti rinorapwa sei denda rakhona.

Kana muntu achinge arwara unokurudzirwa kuenda kuzviibhahleya unoningirwa nana mukoti nemadhokodheya kuti idenda ripi ranesa uye rinodziirirwa sei

Tinokurudzirwa kuendesa ana edu kuzvikora vandodzidziswawo michini minyuwani kuti inoshanda sei, kuti ramangwani ravo rikure rakajeka kuti vasazotambudzika pakutsvaga mishando.

Kana munhu achinge arwara unokurudzirwawo kurumbiswa kuzvibhadhleya wondoonekwa ngaanamukoti ngemadhokodheya kuti idenda riri ranesa uye denda rakona rinokwanisa kurapwa sei.

Kana munhu achinge akwara unokurudzirwa kurumbiswa kuchibhedhlera ondoningirwa nganamukoti nemadhokodheya kuti denda riri ranesa uye denda rakona rinorapwa sei.

Zvinokurudzirwawo kurumbarumba teibude ziya kuitirawo kuti tikure takagwinya tikwanisewo kudziirire matenda akawanda anodziirirwa nenyaya yekurumba-rumba.

Kana munhu echinge arwara unokurudzirwa kwenda kuzvibhedhleya ondoonekwa nana mukoti nemadhokodheya kuti idenda riri ranesa uye kuti denda rakhona rinorapwa sei.

Tinokurudzirwawo kurumba teibuda ziya zvinoitawo kuti mwiri yedu igare yakasimba uye tisabatwa batwa ngezvitenda zvakawanda wanda zvakadai ngekubuda besha.

Kana munhu uchinge wakwara murenje uno fana kuenda kundo ona dhokoteya ku chibhedhlera wotanga waona mukoti wokutaurira kuti wakwara pakadai panode mutombo wakadai.

Tinokurudzirwawo kudzidza kuti tizoona kukona kushandisa michini yechimanje- manje ,dzinoshandiswa ngemadhokodheya pavanenge veirapa, kuti tizokwanisa kurapawo amweni antu.

Tinokurudzirwa kuswerawo teingomwa mvura- mvura, kuita kudziirirawo matenda akaita sekurwadziwa ngesoro, uye kurwadziwa ngemudumbu, zvinokurudzirwa izvozvo kuti timwe mvura yakawanda kunyanya mazuwa ekupisha.

Tinokurudzirwawo kuti kana tichinge tabatwa ngedenda tirumbiswe kuzvibhedhlera tindoonekwa, tindootariswa nana mukoti nana dhogodheya kuti idenda riri ranesa.

Tinokurudzirwa kuti tiendesane hedu kuzvikora vandodzidziswa michini yechimanjemanje kuti inoshanda sei, kuti vazokwanisa kuyishandisa kurapa madenda anesa.

Tinokurudzirwa wo kuekuendesa vana vedu kuzvikora vanodzidziswa muchini yechimanje manje kuti inoshanda sei kuti vazokwanisawo kurapa matenda akawanda wanda vechishandisa muchini yakhona yo.

Tino kurudzirwa wo kuenda kuzvikora kundodzidza tidzidziswe ndezve zvimuchini zvechimanje manje zvinoshandiswa kungai nema dhokodheya nanamukoti kuitirawo kuti remangwana redu totsvake mabasa tikone kuzvishandisa .

Tinokurudzirwawo kuenda kumaungano anoendwa ngevamweni tindokurudzirwawo zveutano zvetsanana. Tindodzidziswa zvinenge zveibhuyiwa kona ikoko zvakakosha.

Tinokurudzirawo vabereki kuti vandodzidziswawo ngezvezvimuchini zvechimanje manje zvinoshandiswa pakuona matenda uye pakurapa matenda kuti vazoonao vazokona kuzvishandisa ramangwana.

Tinokurudzirwawo kuenda kuzvibhadhleya kundotariswa kuti tiri kurwara ngei uye denda riri kutinesa ngerei ngemadhokodheya nanamukoti.

Tinokurudzirwa kuti tidzidze tizokwanisawo kuita madhokodheya, tishandisewo michini inoshandiswe kuongorora moyo, inoshandiswa kuongorora mirenje , mishana ,muviri yese tikwanise kuishandisa teirapa vamweni.

Tinokurudzirawo kuendesa vana vedu kuzvikora vandodzidziswa zvimichini zvechimanje manje zvinoshandiswa pakuonawo matenda uye pakurapa matenda akawanda kuitirawo kuti mangwani vazorapawo vamweni.

Kana munhu uchinge warwara unokurudzirwawo kushandisa mitombo yechinyakare yakadai ngekutore mashizha emiti ngemidzi dzayo, kwaakukwatisa kwaakumwa nekuti zvinorapawo matenda akawanda.

Kana muntu achinge arwara unokurudzirwawo kushandisa mitombo yechinyakare yakadai ngekutora mashizha emiti nemidzi dzayo kwakukwatisa womwa nekuti zvinorapawo matenda akawanda.

Kana muntu achinge arwara unokurudzirwavo kushandisa mitombo yechinyakare yakadai ngekutora mashizha embiti nemidzi dzayo. Kwakukwatisa oumwa nekuti zvinorapavo matenda akawanda.

Tinokurudzirwawo kana tichinge tabatwa nedenda totora mashizha nemidz dzzayo totokwatisa tomwa Kuti zvinorapa madenda akawanda kusanganisira kubude besha.

Kana tichinge tarwara tinokurudzirwawo kutora mashizha embuti nezvimidzi tokwatisa, nekuti zvinorapawo zvakawanda. Matenda angadai sekubuda besha, mushana nemirenje.

Tino kurudzirwa kuti kana tichinge tabatwa nge denda to tora mashizha ne midzi dze mbuti to kwatisa tomwa nekuti zvino rapawo madenda akawanda angadai nge mirenje nge mushana.

Tinokurudzirwawo kukwatisa mashizha emuti kana midzi nekuti anorapawo zvakawanda wanda zvakadai ngemushana kana mirenje zvakawa ndawanda.

Tinofanirawo kukurudzira, kukurudzirana senyika kuti tiitewo teisima, teidyara miti ,teisima miti. Kuitirawo kuti nyika yedu isapererwa ngemiti nezviro zvakangodaro darowo

Tino kurudzirwawo kuti kana tichinge tabatwa nge denda matenda aka wanda aka siyana siyana tokwatisawo ma shizha ne midzi nekuti zvino rapawo matenda akaita ngee mushana mirenge neku bude besha.

Tinokurudzirwavo kuti kana tichinge tarwara tinokayavo mashizha emiti mashizha emiti midzi dzadzo tokwatisa. Ngekuti zvinorapavo zvakawanda zvinorapavo matenda akawanda.

Mashizha kana kuti marakwani amunoona aripa pikicha apo anokwanisa kukwatiswa otoite muriwo wekudyise sadza uyehe kumakwatisa kuti arape matenda anesa ngenyika ineii.

Kana muntu achinge arwara, anokurudzirwawo kutora mashizha, nemidzi dzayo dzemiti, wokwizira pari kurwadza pakona, zvinoyitawo kuti marwadzo aderere.

Kana munhu achinge arwara unokurudzirwawo kushandisa mitombo yechinyakare yakadai ngekutora mashizha emuti wokwatisa womwa nekuti zvinorapawo matenda akawanda.

Tinokurudzirwawo kuti kana tichinge tabatwa ngedenda titore mashizha emiti nemiti dzacho tokwatisa tomwa ngokuti zvinorapawo matenda akawanda.

Kana tichinge tarwara tinokurudzirwawo kushandisa mitombo yechinyakare yakadai ngekukwatisa mashizha embiti nemidzi dzayo tomwa nekuti zvinorapawo zvakawanda.

Tinofanirana kukurudzirana kushandisa mitombo yechinyakare, mitombo inorapa misana, makumbo, matenda akawanda-wanda neku nebesha.

Kana tichinge tabatwa nedenda tinofara kutora midzi nemashizha emuti tokwatisa tomwa nekuti zvinorapawo matenda akawanda ungadai nemurenje musana.

Tinokurudzirwa wawo kuita zveutsanana kugeza mazino nemiviri weshe kuti tigare takachena kuti tisabatwa ngematenda akawanda wanda.

Tinokurudzirwa kushandisawo mutombo yechinyakare yechindau zvakadai ngekukwatisa mashizha ngemidzi dzemiti tomwa zvinorapawo zvakawanda matendawo akawanda.

Tin okurudzirwa wo kushandisa mishonga yechinyakare-mitombo yechinyakare. Kutore mashizha tokwatisa nezvimidzi zvacho tokwatisa. Zviro zvinorapa zvona izvozvo nekusimbisa wo mishana, mwirenje ngezvimweni.

Tinokurudzirwawo kushandisa mishonga kana tichinge tazwi ngemadhokodheya shandisai mishonga wakadai. Ngekuti tikaita zvemusoro wedu tinokwanisa kushandisa mitombo inouraya.

Tinokururudzirwao kushandisa mitombo dzechinyakare dzakadai ngekukwatisa mashizha zvimidzi zvemiti kunyangwe zvitanda nekuti zvinorapao zvakawanda wanda.

Kana tichinge tabatwa nedenda tinovakwanisawo kukwatisa mashizha emiti , midzi dzemiti nekuti dzinorapawo matenda akawanda kusanganisira mishana , kubuda besha nemurenje

Tinokurudzirwawo kurya zviro zvakaita sehupfu hwemungoza , sadza remungoza , bota remungoza nekuti zvine utano zvinoita kuti tikure takagwinya takasimba .

Tinokurudzirwawo kuti kana tichinge tabatwa ngematenda kana kuti vana vabatwa ngematenda tikwatise mashizha ngezvimidzi midzi ngekuti zvinorapawo zvimweni zvakawanda wanda zvakadai ngematenda emushana.

Tinokurudzirwawo kushandisa midzi mashizha kumakwatida nekuti anorapawo matenda akawanda murenje chikosoro uyezve nekubuda besha.

Amunoona mashizha iwayo anokwanisa kukwatiswa eikwanisazve kurapwa matenda akadai ngekukosora kubuda besha uye kurapa zvirwere mitenda yakasiyana siyana.

Kana tichinge tabatwa ngedenda, tinokurudzirwawo kutora mashizha emiti nemidzi dzayo , tokwatisa, tapedza tomwa, nokuti zvinorapawo matenda akawanda.

Kana tichinge tabatwa nedenda tinokurudzirwawo kushandisa mitombo yechinyakare yakadai nekutora mashizha emuti tokwatisa nemudzi dzayo tomwa nekuti zvinorapawo matenda akawanda.

Kana munhu achinge abatwa nedenda unokurudzirwao kushandisa mitombo yechinyakare yakadai nekukwatisa mashizha embiti nemidzi dzao omwa nekuti zvinorapao matenda akawanda.

Kana munhu achinge agwara abatwa nge denda uno kurudzirwawo kushandisa mitombo yechi nyakare yakadai ngeku tora mashizha e muti ne midzi dzayo mokwatisa womwa ino rapawo matenda akawanda.

Kana munhu achinge arwara, unokurudzirwawo kushandisa mitombo yechinyakare, yakadi ngekutora mashizha emuti, wokwatisa womwa nokuti zvinorapawo matenda akawanda.

Kana munhu achinge arwara unokurudzirwawo kushandisa mitombo yechinyakare yakadai nekukwatisa mashizha emiti nemidzi dzayo womwa nekuti zvinorapawo matenda akawanda.

Kana munhu achinge arwara, unokurudzirwawo kutora mashizha embiti nemidzi dzayo, okwatisa onwa, nekuti zvinorapawo matenda akawanda.

Kana muntu achinge abatwa nedenda kana arwara tino kurudzirwawo kushandisa mitombo yechinyakare yakadai ngeku kwatisa mashizha emuti nemidzi dzayo tomwa nekuti inorapa zvakawanda.

Kana uchinge wabatwa ngedenda ufanira kutora mashizha emiti nemudzi dzayo wokwatisa nekuti anorapawo zvakawanda matenda akawanda makumbo murenje nemushana

Kana tichinge tarwara tinokurudzirwawo kutora mashizha nemidzi dzemimbiti tokwatisa nekuti mutombo unorapawo zvakawanda, zvakanenge murenje kana mishana unorwadza.

Tinokurudzirwavo kuti kana tichinge tabatwa ngedenda totora mashizha nezvimidzi zvembiti. Tokwatisa tomwa nekukwizira apapo pane chironda zvinorapa.

Ka kana tichinge tabatwa ngedenda, tinokwanisa kutora mashizha emiti, tomakwatisa, oite mitombo. Tamamwa anorapawo mundani, nemusoro nemirenje.

Tinofanira kukurudzirana kushandisa zvikafu zvekumamisha zvakaita sehupfu hwemungoza, zvimweni zvimidzi-midzi zvinoshandiswa ngekuti zvine utano zvirozvo.

Kana tichinge tabatwa ngedenda kana kunge tabatwa ngechikosoro kubuda besha kana chikotsoro kana mushana kurwadza ,tinokurudzirwawo kora mashizha emuti teikwatisa nezvimudzi zvayo teikwatisa ngekuti zvinorapawo zvakawanda.

Nevabereki tinokurudzirwawo kutora mashizha, midzi midzi tokwatisa kana tichinge tabatwa ngematenda ngekuti hai zvinorapawo zvakawanda zvemundani uye zvinodzivirirawo marwadzo.

Vabereki tinokurudzirwawo kuti kana tichinge tabatwa ngedenda tishandise zvimashizha shizha nezvimwezve zvimidzi midzi tozvikwatisa ngekuti zvinorapawo zvakawanda zvemundani kana zvemushana.

Tinokurudzira vana vedu kuti varye, michero yemishango, ngekuti michero iyoyo inorapawo zvimweni zvirwere, zvakafanana ngezvemishana, marenje, kuti zvikure zvakasimba zvirozvo.

Kana tichinge tabatwa ngedenda tinokwanisawo ku kukwatisa mashizha emuti kana midzi dzemuti ngekuti dzinorapawo zvakawanda-wanda ungadai ngepachifuwa.

Tinokurudzirwawo kukwatisa mashizha kana tichinge tabatwa ngedenda ngekuti anorapawo zvakawanda wanda maringe ngemushana ,chifuwa kana kubude besha .

Tinokurudzirwawo kushandisa mitombo yechimanje manje kuikuya kuya yoitawo zvimafufu toise mumvura tonwa nekuti inorapa zvakawanda mitombo yechinyakare iyi.

Tinokurudzirwawo kushandisa mutombo dzechinyakare. Kutora mashizha nezvimidzi-midzi zvemuti tokwatisa. Zviinorapawo zvakawanda, mishana, mirenje kunyangwe nemundani.

Kugadzira mitombo yechishona mitombo yechinyakare teishandisa zvimidzi midzi zvakakosha maningi ngekuti zvirozvo zvinorapa mitenda yakawanda uyezve, zvinobatsira maningi.

Azvina kunaka kuramba teingo tema tema miti tinofanira ku chengetedzawo miti yedu neku sima imweni kuitira kuchengetedza miti yedu.